Handling tax responsibility. E go require organisation, planning and at ten tion to detaills. I never start to dey pay tax oo but understanding tax obligation, familiarise yourself wit tax rules and regulations determine tax filling status, earn requirement, record keeping; maintain accurate record of income, expenses and deductions, organize documents, keep receipts, invoice and WTS, um. Tax filling, file taxes on time to avoid penalties and interest; choose between itemizing deduction or taking standard deduction. Plan for tax season by estimating tax liabilities, make ordering estimate, tax payment if necessary. Tax planning; seeking professional help, considering hiring tax professionals or accountant, get guidance or complex tax situation or?. Stay informed, take advantage of tax credit or deductions oo. Stay up to date on tax laws, charges and update. By following dis step individual go be better? to handle tax responsibility and minimize stress during tax season oo. You sabi sey effective tax management go require procreative approach. Let's explore more on this: create tax calendar or track important guidelines, set reminders for tax and fillings, tax calender, tax deductions, tax credit, research and claim eligible tax deduction. Keep record of deductible expenses, explore tax credit for education, children care or home improvement. Claim credit to improve tax liability oo. Tax software; utilize tax software to simplify tax preparation. Take advantage of automatic calculation and error check. Professional guidance, consult tax professor for complex tax situation. Get patronised, get personalized advice on tax planning and optimization. By staying informed, individuals go navigate tax season wit confidence and minimize stress, no wuru wuru no waka waka.